Mboka yaza mezimo lyaakwanekamba, ohaya itangele oshinamwenyo shoka hashi ithana kutya embungu. Embungu oha li ithanwa kutya ekwanelago oshoka anuwa olya adha omeya metemba ngoka ga thigwa mo kuutana no kiikombo yo kwenye. Aakwanekamba osho nduno haya itanga ngaaka, taya tanga embungu lyawo.

Omeya gomoondama moka tamu muninwa oohi shampa ga tameke okupwina, nena oshahala kutya eteyo olya adha. Ooyene yuundama ohaya kutha iiyaha, e taya ka yukamo oohi dhawo. Ihaya longitha omikalo dhilwe, oshoka kamu na we omeya ogendji.

Aantu ohaya munu oohi ngaashi dhefundja, omakende nosho wo omambalantangu. Kombanda yuundama wawo ohaya siikile ko onete, opo oohi dhawo kaadhi liwe mo koondhila nokiikwawo yilwe.

Oongombe ohadhi gandja iinima oyindji ngaashi onyama, omahini noshowoo oshipa. Monale mondjugo dhOshiwambo omwali hamu talwa ombanza. Oshali sha simana woo uuna omukiintu te endelwa okwali haku talika ngele naku mweendela oku na tuu oongombe.

Omboga oyo oshikwamboga, shono hashi kunwa nokumenekwa miikunino oyindji. Ohayi landithwapo, nokugandja iimaliwa. Oyina wo iitungithilutu mbyoka ya pumbiwa molutu lwomuntu.

Miikunino ihamu kunwa owala iikwamboga, ohamu vulu wo okukunwa omiti dhiiyimati ngaashi omabanana, omamengo, niikwawo yilwe. Ohadhi silwa oshimpwiyu na ohadhi tekelwa ethimbo kehe, opo dhi mone omeya ga gwana.

Aantu shampa ya mana oku shongola oohi? Oha yedhi opaleke, oha yedhi yogo nawa eta dhi kala dha yela shi ka ohashi kwathele oshoka ngele odheya dhi yogelwe megumbo ohadhi nikitha pehala oluho.

Omuwambo oha tumbula tati: "lipitwa lina ontu lyo lye endwa li na omikala" ngawo ota popi egumbo lyoshiwambo, ndyoka halikala lyadhikwa miiti li na omikala. Oha mukala woo muna oondunda dhomwiidhi dho mooha ta dhi dhikwa nduno niiti.

Shiyenga shaNangombe shampa sheya dhenge pevi yadhiginina omeya ohaga kunguluka guka hola kuna iitalamimeya. Pethimbo lyomvula aantu ohaya kumagidhwa opo ya kale yakotoka uuna taya taaguluka omeya oshoka ohaga kunguluka gena oonkondo.

Aawambo oyena oonzimbogo moka ha ya umbingile omatiti gawo, Omatiti oha ga longithwa oku elelela uuna taya li omihoka dhawo

Ehwiyu olyo okadhila hoka haka tuka uusiku, anuwa omutenya ihaka mono ko. Ohaka yanga nduno ethimbo lyuusika, ihe uuna ka lili nokutuka popepi nomagumbo gaantu uunene tuu mboka yAawambo, yo ohaye ka tuku, oshoka oya itaala kutya anuwa ohaka endiwa nako kwaamboka haya endele koonkambo.

Oohi ohadhi munwa nadho, hadhi tekulilwa muundama. Ohadhi kala dha tulilwa mo omeya, tadhi kala tadhi pelwa mo nduno iikulya opo dhi koke. Shampa dha koko ohadhi kuthwa mo e ta dhi ka landithwa po.

Uuna aantu taya munu oohi ohaya pumbwa okudhisila oshimpwiyu ohaye dhipe nduno iikulya opo dhikoke tadhi endelele nawa uuna dhakoko oha ye dhikwatamo eeta ye kedhilandithapo.

Iikwamawawa oyili pomaludhi, opuna uudhila mboka hawu tekulwa momagumbo po puna woo mboka hawu kala miihwa. Uudhila ngaashi iimute ohawu kala tawu nyanga iikulya yawo momadhiya iisheno woomwiidhi nosho woo uupethupethu mboka hawu kala tawu tuka.

Aawambo oya simaneka oongombe nolundji ohaya kala yena oohambo dhoongombe, oshoka uuna yena iituthi ohaya tsele oongombe. Ongombe wo ohayi longithwa onga onani. Ano tayi nana oshipululo shokupulula.

Oshasima opo wukale wapitithapo oondjila pokati kiikunomwa yoye moshikunino. Shika ohashi kupe ompito opo weende moshikunino shoye itoolyata kombonda yiimeno nuuna wo totekele oho ende mondjila moka.

Omboga oyo oshikwamboga shoka hashi vulu oku kunwa moomwedhi adhihe dhomuvo. Ohashi Koko wo tashi endelele sho ohashi pula ethimbo ehupi opo shi adhe eteyo.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomokuti ndyoka yagamenwa. Ohamu adhika onduli, oyo oshimwenyo shina othingo nomagulu omale, ohashi li omiti ano omafo gomiti.

Miikunino oha mu longithwa omikalo dho kutekulwa dha yooloka mwakwatelwa omukalo ngoka go ku longitha ominino ndhoka dhina uumbululu. Puumbululu mpoka opo nee hapu pitile omeya gu uka piimeno.

Ehwiyu okadhila hala tilika, unene tuu kaawambo, oshoka okakwatakanithwa koombepo dhuulodhi. Okadhila haka ihaka tuka omutenya, oshoka ihaka monoko uuna kuna uuyelele. Ohaka yanga nduno nokutuka uusiku.

Omvula shampa ya loko, iitalamameya ayihe mwa kwatelwa omadhiya ohayi udha omeya. Omwiidhi nomavo ohayi tameke okumena. Omavo ohaga mene momeya, sigo taga kala nduno nomafo ga kangawala kombanda yomeya.

Miikuku yOndjuhwa mbyoka yili pamuthika go pombanda, oodjuhwa oha dhikala dha patelwa muuketha wadho elalakano okaadhikale tadhi shomonatha sho ohashi dhiningile wo oshipu adhihe opo dhikale dhalya dho odhanwa.

Oondjuhwa dhokuvala omayi ohadhi kala dha patelwa muukololo koshikuku. Elalakano odhi kale owala tadhi mono ompito yokulya noshowo okunwa go omayi taga ngoongola ge ye puuyele opo ga vule okutoolwa po.

Nonando miikununo iinene hamu longithwa omashina, ohamu pumbwa wo aantu opo ya longe iilonga yilwe. Iilonga yilwe ongaashi okutudha oomwiidhi pomakota giimeno nokutulapo uuhoho.

Ethimbo lyo kuya kaandja ya mupetami shampa lya thikana . Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana opo ya longekidhe omavi go momapya gawo nomukalo ngoka hagu longithwa uunene mongashingeyi, omukalo gwe mbakumbaku ano oku pululitha mbakumbaku.

Opu na aanafaalama mboka ye na omashina gokutendulitha omayi elalakano okulanditha uuyuhwena. Uuyuhwena mbuka ohawu pumbwa okusilwa oshimpwiyu, hawu pumbwa okutulwa mehala lya andjuka ihe oli na uupyu wa eleka, ohawu pumbwa wo okupewa omeya ga gwana nosho wo iikulya.

Onyanga oyo yimwe yomikunomwa mbyoka hayi kunwa miikunino yiikwamboga ,ohayi longithwa mokuteleka omihoka opo yi gandje ezimba lyanika nawa yo tayi dhenge mo ezimba ndjoka lya nika oluho, ohayi vulu okulandithwa una dhakunwa nenge dhatewa odhindji ndele omuntu ti iilikolele iiyemo.

Okuna omatemo gomambakumbaku ngoka ga longwa owina gokuteta omwiidhi. Omambakumbaku ngaka ohaga longitha nduno omatemo ngaka e taga tete omwiidhi muule wethimbo efupi. Omwiidhi ngoka ohagu gongelwa e tagu mangwa e tagu ka pungulwa, opo gu ye gu gandjwe kiimuna pethimbo lyokwenye.

Oonyanga odha pumbiwa uuna aantu taya teleke omahoka opo gakale taga nika nawa. Uuna dha tewa wo odhindji ohadhi landithwa po ndele aantu taya imonene oshimaliwa. Dho dhene oompu oku kuna oshoka ihadhi pula esiloshimpiyu olindji , ohadhi pumbwa owala uuhoho.

Shiyenga shaNangombe shampa ye ga dhenge pevi, aantu ohaya tameke okulongekidha omapya gawo. Ohaya longitha nduno omikalo dha yoolokathana mokupulula. Yamwe ohaya longitha omambakumbaku oshoka ihaga mana po ethimbo, go ohaga pulula oshilwa oshinene, muule wethimbo efupi. Nonande ongawo, omambakumbaku oge na ondilo.

Mombuga omo mehala moka ihamu mono omuloka gwa gwana. Ohamu monika mu na iimeno ya mena omalompalompa. Omiti dhamo odhi na omidhi dha ya muule dho odhi na wo omakota omanene.

Aluhe mpa puna onkadhindjuhwa opuna ekondombolo nuuna waadha ekondombolo lyili kolukumbeti ohali kala lyeegamwa koonkadhindjuhwa. Ekondombolo ohali igi, nuuna mwene gwegumbo ahulitha ohali dhipagwa oshoka aniwa inali pumbwa okwiiga omanga aantu yeli moosa.

Shiyenga shaNangombe shampa yega dhenge pevi iitalami meya ayihe okomufwata. Iipuka yomomeya nayo ohayi tameke okumonika ngaashi iiziyoziyo, omafuma noohi. Oondhila ohadhi kala tadhi monika dha nambela pomadhiya tadhi li iipuka mbyoka.

Oondjuhwa odho iikwamawawa mbyoka hayi munwa nawa yedhililwa koshikuku, koshikuku huka ohaku pumbwa kukale ta ku kombwa opo oondjuhwa kadhi kwatwe kuulipi noshowo komankopya, ohadhi pumbwa okupewa iikulya yagwana noshowo omeya.

Ngele ta ku popiwa iikwamawawa oombaka wo inadhi patelwa pondje, ohadhi tulwa koshikuku eta dhi edhililwa ko ho ka hadhi pelwa ko iikulya , oha dhi ningilwako oka ndaama komeya moka hadhivulu okunwa, noshowo okumbwinda.

Uuna omeya ga pwine mo muundama osha hala okutya ethimbo lyokuteya olya thikana. Ooyene yuundama ohaya kutha nduno shoka taya vulu okulongitha, opo ya kwatemo oohi dhawo ye ke dhi landithe po dho dhimwe ya ka ninge omweelelo.

Oombaka nadho wo iikwamawawa mbyoka hayi munwa nayo, ohayi tulwa koshikuku hoka hayi kala tayi tulilwako iikulya noshowo omeya gagwana, ohayi vala omayi dhowo ohadhi vulu oku tendula uumbakona owundji etawu landi thwapo.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo mbyoka hayi tulwa koshikuku. Koshikuku shoondjuhwa ohaku pumbwa okukombwa ethimbo nethimbo opo kukale kwayela. Ohashi pumbwa wo okuningwa shina uupitilo wombepo wagwana nawa.

Okuna omikalo dha yoolokathana dhokutekela iimeno. Olundji miikunino ohamu longithwa ominino omiluudhe ndhoka dhi na uumbululu. Omukalo nguka ihagu hepeke omeya oshoka omeya ohaga kala owala taga ndonda gu uka poshimeno.

Oohi dhe fundja ohadhi vulu okulya oonyata dhoondjuhwa, mboka yena uundama wOohi ngaashingeyi kombanda yuu ndama hoka oya taakanithako iiti yaninga omalukumbeti goondjuhwa.

Aantu ohaya tula oohi moondama e taya kala taye dhi sile oshimpwiyu. Ohaye dhi pe iikulya nokutala ngele odha kwatwa kuuvu. Ngele dha koko ohaye dhi shongola mo nokudhilanditha po.

Aantu ohaya kunu iimeno yomaludhi gi ili nogi ili muunayilona uuluudhe mboka wa longwa wokukuninwa , elalakano owu kokele momuzile e tawu ka tsikwa ngele wa koko. Oshikwawo oku ka landithwa po, opo aantu yi imonene mo oshimaliwa.

Miikunino yiimeno ohamu longithwa omambakumbaku konyala oku longa iilonga ayihe. Omambakumbaku ohaga longithwa oku heya nenge oku helela, taga kutha mo oomwidhi nosho woo iigwanga, ohaga longithwa woo oku shasha iimeno omiti, opo iimeno yi kelelwe kiipuka.

Onduli oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oshinamwenyo shika oshina othika onde, uuna tashi nu ohashi tivula oongolo dhasho dhokomeho opo shi wape oku kotomena omeya.

Shiyenga shaNangobe shampa ye ga dhenge pevi, aanamapya ohaya kongo omambakumbaku, opo ya pulule. Embakumbaku olyi holike oshoka ohali longo oshilwa oshinene, muule wethimbo ehupi.

Miikunino yiinamwenyo ohamu kala muna omalombwelo gatulwa kuupulakata nenge komakuma ganuninwa aatalelipo, ohaakala nduno taa lombwelwa opo yaakakeke ehala noshwo yaazemo miiyenditho yawo uuna yeli moshikunino shiinamwenyo.

Aantu ngele taya munu oohi, ohaya longitha kehe shoka taya vulu. Ohaya vulu okulongitha uundama waningwa moothayila moka hamu tulwa omeya dhotadhi umbilwa mo nduno. Ohadhi kala tadhi pelwamo iikulya. Uuna okudhi yuulamo kwathiki, ohaya longitha kehe shoka taavulu okudhi kuthamo ngaashi oonete.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti mbyoka moNamibia yeedhililwa moshikunino shiinamwenyo. Ihakuzi owala onyama ashike ohaku vulu wo okuza omayego ngoka haga landithwa kondilo.

Pomahala mpoka puna omamanya ohapukala puna iimeno tayiyalulwa, no ludji ohapukala owala pwa mena omiti ndhoka dhomakota omanene ha dhivulu okupungulamo omeya, dho odhina omidhi dha ya muule tadhivulu oku adha omeya ngoka geli kohi yevi.

Waa na mpagona ku na iilya! Omuwambo osho ha tumbula. Shampa omvula ya loko ohaa pululitha oshilwa kombinga yimwe e taya kunu, iilya e tayi mene. Shampa nduno ya koko ohaya pululitha wo ombinga ndjoka ya li ya hupa ko, elalakano oya kale ye na ompagona.

Miikunino iinene ngaashingeyi aantu otaya longitha omikalo dhayooloka kathana dhoku tekela. Ohaya longitha nduno omukalo ngoka omupuupuka gwo minino hadhi taakanekwa miimpungu. Ominino ndhoka odhina uumbululu mpoka hapu kala tawu pitile omeya taga tekele iimeno uuna wa patulula konzo yomeya, omeya ohaga tameke taga pitile puumbululu mpoka guuka po shimeno.

Aawambo oyendji oya simaneka ongalamwithi yashiteni. Ngele tashiya po kutaaguluka oshama, ohaya teleke ongalamwithi ,omboga no sho wo onyama.

Onyanga oyina iilonga oyindji, ohayi telekelwa momuhoka eeta yi tulamo ezimba lya nika nawa, ohayi vulu woo okulandithwapo ndele aantu taya mono oshimaliwa uuna omuntu ena omukolo oha vuli okutaasina onyanga opo iipange.

Mboka ye na iikunino nenge ya hala ontseyo mo ku kuna iikunomwa ya yoolokathana ohaya talele po mboka wo nayo ye na iikunino, elalakano oku inika komilungu yo ya tseye nkene taya humitha komeho iikunino yawo.

Miikunino ohamu longithwa omikalo dhayoolokathana dhokutekela, oha mu longithwa ominino dhoka dhi na uumbululu, puumbululu mpoka opo nduno ha pu piti omeya gu uka poshimeno.

Nonande miikunino iinene oha mu longithwa omashina nosho woo omambakumbaku. Oha mu pumbwa woo aantu opo ya longe iilonga yilwe yoko make, ngaashi okutudha po iigwanga noomwiidhi pomakota giikunwa.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti mbyoka yagamenwa, oyedhililwa mokashana ano moshikunino shiinamwenyo elalakano oyi kalekwe po kaayidhipagwepo kaantu yo ka yi longele wo aantu omiyonena.

Miikunino iinene omuna omambakumbaku goku helela. Omatemo gawo oga longwa shi ilile, ano inaga faathana naangoka gokupulula. Ohaga ende taga undula evi okuza moondjila, gu ukitha koshimpungu, ano taga file pomakota giikunomwa.

Oondjuhwa odho iikwamawawa mbyoka hayi tulwa koshikuku. Koshikuku hoka ohaku kombwa opo oondjuhwa kaadhikwatwe kuulipi noshowo komakopya. Oondjuhwa ohadhi vala omayi tadhi tendula uuyuhwena mbyoka ayihe yili iyali tayi vulu oku landithwapo, kutya ne owati oto landitha omayi nenge uuyuhwena.

Miikunino oha mu kunwa iikwamboga ya yoolokathana, mwakwatelwa omboga ndjoka ha yi ningi omitse gwongonga. Omutse gwomboga oha gu ethwa gu koke ta gu ningi omunene opo ihe ta gu teywa ko guka landithwe po.

Kombinga ndjoka ku na oondundu noshowo omamanya opu na pomahala gamwe ihaapu vulu okuyiwa noohauto . Aatalelipo noshowo aapashiyoni ohaya kankameke nduno iiyenditho yawo e taya ende nduno mokandjila ko kolupadhi

Aanikunino ohaalongitha omikalo dha yolokathana oku tekela iimeno yawo, momikalo ndhika omwakwatelwa omukalo gwokulongitha ominino ndhono hadhi kala dhina uumbululu uushona, nomumakalo nguka ohagu gandja omeya gayeleka kiimeno.

Osha simana ngele owu na oondjuhwa we dhi tula koshikuku, wu kale aluhe we dhi sila oshimpwiyu. Naku kale aluhe kwa kombwa kwa yela, naku kale wo ku na uupitilo wombepo ya gwana, oondjuhwa dhoye dhi pela ko iikulya noshowo omeya ga gwana, shika ohashi dhi kwathele, opo dhi koke tadhi endelele dhi na uundjolowele.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi gandja onyama. Ohadhi gandja wo omashini oshowo oshipa. Piituthi yomanyanyu ngaashi poohango oshowo pomatseyathano gomazimo aantu ohaya tsele oongombe opo ya mone onyama.

Ondjamba oyo yimwe yo miinamwenyo yomokuti mbyoka ha yi adhika moshikunino shiinamwenyo, kondjamba oha ku zi onyama, epumba wo lya yo oha li longithwa oku keelela omikithi dhi ili nodhi ili mwakwatelwa eshikisha.

Onduli oyo oshinamwenyo sho mokuti shoka sha edhililwa moshikunino shiinamwenyo. Oshinamwenyo shika oshina othingo oshowo omagulu omale, ohashi li omafo gomiti.

Mboka yena uundama wokumuna oohi, ohaya tula mo oohi dhawo moka haya kala taye dhi sililemo oshimpwiyu. Ohaya kala wo taye dhi pe iikulya opo dhi koke dha adhe uunene wontumba.

Oondjamba iinamwenyo yomokuti mbyoka yagamenwa ano yeedhililwa moshikunino shiinamwenyo. Iinamwenyo mbika oya simana oshoka kuyo aantu ohaya mono ko epumba lyoka hali longithwa kaawambo nosho woo komihoko dhilwe oku keelela noku panga omukithi dhayoolokathana.

Omatama ohaga pumbwa esiloshimpwiyu lyiikalekelwa. Ohaga pumbwa okutetwa iitayi yopevi, opo ga koke gu uka mombanda. Ohaga mangwa woo noondhalate, opo ga yambuke po, shika ohashi keelele shi taga ka tiligana iiyimati kaai kale ya mbwata pevi, shoka hashi etitha ga ole.

Ongulu yosikola oyo ehala moka hamu longelwa aanasikola. Ohamu pumbwa mu kale aanona ya gundjila, aapulakeni, yo taya longo nduno iilonga yawo yosikola. Ohaya tulilwa mo iitaafula, mpoka haya nyolele, noshowo iipundi hoka haya kuutumba.

Oonduli odho iinamwenyo yomokuti mbyoka yagamenwa. Ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo moka ha kala tayi silwa oshimpwiyu. Ohayi nana okuza kiilongo niitopolwa yayoolokathana. Aantu mbaka uuna taya talelepo omahala ngaka ohaya futu oshimpwiyu shomwaalu gontumba.

Shiyenga sha Nangombe shampa ye ga dhenge pevi aanamapya ohaya tameke oku longekidha omavi gawo opo yakune. Ohaya longitha nduno omambakumbu okupulula. Omambakumbu oge holike oshoka ohaga pulula oshilwa oshinene muule pethimbo ehupi.

Omboga oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka hayi kunwa moofaalama noshowo miikunino oyindji. Omboga ohayi vulu okukunwa momukokomoko gwomumvo aguhe. Ano, kayi na ethimbo kutya ohayi kunwa momwedhi guni.

Kiikuku yoondjuhwa oha ku pumbwa oku kala taku opalekwa ethimbo kehe opo ku kale kwa yela. Oondjuhwa oha dhi kala wo tadhi pelwa ko iikulya nosho wo omeya ga gwana. Shika ohashi ningwa opo dhi koke nawa dho dhi kale tadhi endelele nawa mo kukoka.

Mboka ye na uundama woohi oha ya kala ta ya yolele ketayego, shampa ethimbo lyo kuteya lya thikana, oshoka oye shi shi nawa kutya uuna oohi dhawo dhi li mo odhindji dho odha koka nawa e ta ye dhi kwata mo, e ta ye dhi landitha po ota ya mono oshimaliwa oshindji.

Uuna aantu taya munu oohi muudhiya wawo, ohaya kala mo ye dhi topola shi ikwatelela kuunene wadho. Ohaya kala nduno taye dhi pele mo iikulya nelalakano dhi koke tadhi endelele.

Mondoolopa ohamu adhika omahala go opalekwa nawa, ngoka haga kala ga kunwa okangwena noshowo omiti dhoongala dha yoolokathana. Uuna aantu ya hala oku ka dhengwa po kombepo, ohaya ende nee taya kuutumba momizile dhomiti moka.

Oshikuku olyo ehala hoka haku edhililwa oondjuhwa. Ohadhi kala ko , tadhi pelwako iikulya nosho woo omeya. Ohadhi valele ko omayi ngoka haga vulu oku landithwa po. Uuna dha koko nenge dhiindjipala nadho ohadhi landitwa po.

Ngaashi ngaa puna iinamwenyo yo mokuti omuna wo omiti dhiiyimati. Omiti ndhoka odha kwa te lamo omiti dhomisheshete, oontandahe, oompundu no showo oombu.

Aantu ohaa munu oohi yedhi ningila uundaama. Kombanda yuundama wawo woohi ohaya tula ko oonete, opo dhi kelele oondhila kaadhi yakule mo oohi. Uuna taye dhi shongola mo ohaya longitha oonete ndhoka hadhi kookololwa kaantu ye li yane nenge ye vule po.

Omeya gefundja shampa ge etelele oohi ohadhi kala tadhi monika tadhi toyo miishana nosho wo momadhiya. Aantu ohaya tula mo uuthayila nenge oonete, opo ya tule oohi mekondeka ye dhi keelele kaadhi faalelwe kokule nomeya shi taga tondoka.

Pethimbo lyuupyu opo wo pethimbo lyomukithi gwa malaria ha gu taandele, nolundji aantu oha ya ningi onkambadhala opo ya lale moonete dhoomwe, kaaya like koomwe, ya keelele etaandelo lyoshivu shoka.

Miikunino ohamu longithwa omikalo dha yoolokathana dhokutekela. Nolundji ohamu longithwa omukalo ngoka gominino hadhi taakanekwa kombanda yoshimpungu. Ominino ndhoka odhi na uumbululu mboka hawu pitile omeya gu uka poshimeno.

Oonkwandambi odhasimana oshoka ohadhi kandula po omikundu, ohadhi vulu okuladithwa po aantu e ta ya mono iimaliwa , onyama wo yoonkwandambi ohayi vulu okulandithwa po aantu e taya mono iilya, una omumati ahala okuhokaana ohaa goonda omukadhona gwe ongombe.

Aantu shampa ya mana okuyungula iilya yawo, ohaa yele po iilya yawo, opo ya kuthe mo oomuma dhiilya momatutu noshowo mone. Uunona wuukadhona nawo ohawu kala wu li pomalupale mpoka tawu hekula iilya wo tawu yele woo.

Aakwashigwana ohaya imanga kumwe opo ya ninge oopoloyeka dhawo dhoohi, ohaya ninga uundama moka haya tula omeya oshowo oohi, kombanda yuundama ohaya tula ko oonete opo ya keelele oohi kaadhi yakulwe mo koondhila.

Oshilongo oshi na omutungilovi gwa yoolokathana. Oku na kombinga dhimwe hoka ku na oondundu. Kombanda yoondundu ohaku mene iimeno ngaashi omwiidhi nosho wo uuhwa uushona. Kombinga hoka ohaku hupile iimuna ngaashi oonzi.

Uundama woohi oha wu kala wasiikililwa kombanda noonete opo dhikeelele oohi kaadhi ya kulwe mo koondhila dhoka hadhi li oohi. Oohi ohadhi pelwa mo nee iikulya opo dhikoke nawa nuuna nee dhakoko ohadhi kala ndithwa po nee opo aantu ya monemo iimaliwa yawo.

Omatama ogo iikunomwa mbyoka hayi pumbwa esiloshimpwiyu lya yooloka kiikwamboga iikwawo oshoka ohaga pumbwa okutetwa uutayi wopevi go taga mangwa opo iitayi yu uke mombanda. Shika ohashi keelele iiyimati sho tayi ka ima kaayikale ya tsa pevi shoka hashi etitha yi ole kondambo.

Omeya shampa gapwinemo moondama ooyene yoondama ohaa tameke oku kwatamo oohi dhawo, iihaa pumbwa iishongo nenge ando oonete oshoka mehala moka ohamu kala muushona ohaa kutha owala iiyaha itaa tameke taa yuku.

Opu na oondhila dhokefuta ndhoka hadhi adhika kooha dhefuta ohadhi li nokuyanga mefuta tadhi li iipethupethu ngaashi oonkonkolosa noohi.

Mboka ye na iikunino, ihaya tegelele wala okuteya iiyimati nenge iikwamboga. Ohaya kunu wo omiti dha yoolokathana ngaashi dhomuzile nosho wo dhiiyimati ndhoka haye dhi landitha po kwaamboka ya hala wo okukatsika.

Iimeno mbyoka ya kunwa miikunino, ihayi kala owala ya tegelela okupewa omeya komvula. Ooyene yawo ohaya longitha omikalo dha yoolokathana dhokutekela opo ya vule okugandja omeya kiimeno yawo, uuna omvula itaayi loko omata ga gwana..

Osha simana opo mo shikunino shoye mukale muna ondjila yoku endwa. Shika ohashi ku kwathele opo wa ha lya te po iimeno yoye. Ohashi ku kwathele woo wu mone ompito yo ku tala iimeno yoye ayihe kutya inayi kwatwa kuu puka nenge ko mikithi.

Oongoloneya yiitopolwa noshowo ookamusela yiikandjohogololo, ohaya talele po aakwashigwana miitopolwa yawo, opo ya tale nkene taya humitha komeho oopoloyeka dhawo dhiikunino yoohi.

Aasamane oye hole okweenda taya dhingoloka nokushilikila momapya gawo. Uunene tuu pethimbo lyokomatango, shika ohaye shi ningi opo ya tale nokukonakona ngele pamwe uunona mboka ihawu uvuko owi iteyela miilikolomwa yawo, ano pamwe tawu ningi omiyonena tawu tatula nande omanuwa.

Miikunino ohamu longithwa omikalo dha yoolokathana dhokutekela. Omu na omukalo ngoka gokulongitha ominino dhomeya ndhoka hadhi kala dha taakanekwa kombanda yiimpungu. Ominino ndhika odhi na uumbululu moka hamu pitile omeya.

Kuuninginino woshitunda Namibia, oku na omuhoko gwAahimba, ngoka gwa kaleka po omuthigululwakalo gwawo. Ohayeende omapunda kowala nohaa zala kowala uulapi, ano uuteta yi ikambeka komeho noshowo konima.

Mboka yena iikunino yoohi, uuna yatalelwapo kaanambelewa yontumba ohaya kwatamo oohi ooshona opo ye yuulikile uuna taye yafatululile sha. Ohaye shiningi wo opo yagandje uuyelele yankene iikunino yawo tayi humu komeho.

Oshikondo shuunamapya ohashi unganeke esiku lyowina, lyoku gandja uuyelele shinasha nokumuna mwa kwatelwa wo okumuna oohi. Ohaya kwata mo nduno oohi dhontumba muundombe opo ya wape oku fatulula nawa.

Oonkwandambi odha simana oshoka ohadhi kandulapo omikundu, uuna aantu yena iituthi ngaashi oohango ohaya dhipaga oongombe ya mone onyama nomoosa ohaya dhipaga oongombe ya mone oshinyama.

Uuku woku iyengela ihawu zi. Sho osho wu wete kutya methimbo lyopaife aagundjuka oya manga uukuni kumwe oku to ta po oopoloweka dha yoolokathana . Oha kunu nduno omiti dhomaludhi gi ili nogi ili . Yo taye dhi landitha po , yo taye ilikolele iiyemo.

Miikununo iinene ohamu adhika iikwamboga yomaludhi giili nogiili. Omuna omboga ndjoka hayi ningi omitse ominene . Uuna yakoko, ohayi tewa etayi landithwapo.

Shinime shaWakemba osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti mbyoka ya edhililwa moshikunino shiinamwenyo. Ohashi li onyama nolundji aantu ohaya kala taya kunkililwa ye shi kale kokule oshoka ohashi ya ponokele poompito dhimwe.

Ongolo oshinamwenyo shomokuti shoka sha edhililwa moshikunino shiinamwenyo. Osha edhililwa opo kaashi longelwe omiyonena kaantu, oshowo kaashi dhipagwe, etashi hulupo.

Pomahala gomayinyanyudho opu na uundama wokumbwinda mboka hawu kala wu na omeya ga yela go kage na oombahitela. Omeya ngoka aantu ohaye ga longitha okumbwinda uuna yu uvite uupyu nenge ya hala owala okwiiyuvitha nawa.

Omeya gomuundama woohi shampaa gatameke okupwina ethimbo lyoku dhishongolamo olyaadha , aantu ohaa longitha nduno omikalo omipe haa longitha uunete mboka wuna iikwatelo etaye dhipindimo owala.

Omutumba ethete sho osho wu wete aantu mo ngaashingeyi ye na iikukutu yoondjuhwa. Aantu ohaa munu oondjuhwa nomalakano ga yoolokathana. Ohaa kala yedhi na omolwa omayi nosho woo onyama. ohaa landitha woo uuyuhwena.

Nonando momagumbo hamu adhika omandombo ngoka haga longithwa oku panga omikithi dhoondjuhwa, okuna wo okandombo hoka haka kunwa miikunino. Ano haka zi oshiyimati hashi ithanwa kutya okandombo, hashi liwa.

Mboka yena oohi muundama ohaye dhi sile oshimpwiyu. Aluhe ohaya kala yasa oshimpwiyu opo dhi kale dha pewa iikulya. Ohaye dhi pe nduno okulya ongulonene noshowoo komatango.

Piinyangadhalwa yoongeleka nenge yooskola mbyoka yanuninwa okukonga iimaliwa yomoshiketha yooskola nenge yoongeleka ohapu kala tapu landithwa iilandithomwa yayoolokathana mwakwatelwa oondjuhwa dhoshiwambo ohadhi kala nduno dhalongekithwa nawa tadhi liwa nomwayi nenge nomagadhi goongongo.

Oondjuhwa ohadhi gandja onyama noshowo omayi, omayi oha ga vulu wo oku tendulwa e ta muzi uuyuhwena mboka wo ha wu vulu oku landithwa po. Momikalo dhoku landitha, aantu oha ya ilikolele iimaliwa.

Egumbo lyoshiwambo ohali dhikwa niiti, ohamu ningilwa oondunda ndhono hadhi kumbwa nomwiidhi mooha tadhi dhikwa niiti etadhi kambwa nawa. Moondunda moka omo hamu lalwa nenge hamu pungulwa.

Ngele tashiya puunafalaama aakiintu na yo oya hula ko oongaku, oye na uundaama wa wo woohi, ndhoka ha ya kala ta ye dhi sile nawa oshimpwiyu, ohaye dhi siikilile mo noonete opo kaadhi yakulwe mo koondhila.

Pethimbo lyomvula tayi loko omalundu ohaga kala wo ga ziza nawa, iimuna ohayi kala yi na iikulya oshoka omwiidhi ogwa pita. Oongombe ohadhi monika tadhi napa dho ohadhi kala dha thuka nawa ohadhi kala wo tadhi kandwa dho tadhi gandja omahini ga gwana.

Ngaashingeyi aantu ohayi iilikolele iiyemo taya pitile miinyangadhalwa ya yoolokathana opuna mboka haya kunu omiti dhomaludhi ga yoolokathana taya longitha uunayilona uuludhe, omiti dhoka shampa dhakoko haye kedhi landitha po nduno etaya mono iisimpo.

Moondolopa odhindji omuna omahala ngoka ganuninwa oku gandjwa nenge okwii thanekelwa. Pomahala mpoka opuna uungwena waziza nawa noshowo omiti dhoongala dhayoolokathana.

Okuna omambakumbaku gamwe haga longithwa okuteta omwiidhi nkene gelipo ohaga tete owala omwiidhi, olundji ohaga adhika pomahala goma yinyanyudho nenge pupale woku dhanena etanga.

Miikunino omuna ehala moka hamu kuninwa iimeno mbyoka inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Thimbo limwe ohamu kunwa uumeno etawu kala momuzile manga uushona opo wuvule oku katsikwa.

Iikunino yoohi ohayi gandja oompito dhiilonga kaantu yomomikunda nenge yomomidhingoloko moka muna iikunino mbyoka. Aantu yomomikunda oyo haya kala yapewa oshinakugwanithwa sho kudhisila oshimpwiyu, tayedhi pe iikulya yo tayeya yedhi kwatemo uuna eteyo lyathikana.

Oondjuhwa oompu okumunwa nadho, oshoka odha pumbwa wala oku edhililwa pehala lyayela, adhi pumbiwa wo okupewa iikulya nosho wo omeya ga gwana. Ohadhi gandja nduno omayi, dho uuna dha koko oha dhi vulu oku dhipagwa, aantu etaya mono oshiyeelelwa.

Aantu ohaya longitha oohauto ndhoka dha nuninwa oku enda moshikunino shiinamwenyo, uuna yaka talela po moshikunino moka. Ohaya ende nduno taya tala iinamwenyo ya yoolokathana mwa kwatelwa oondjamba. Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene shina omukati.

Mongaashingeyi aantu oyena iikuku yoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tulwa koshikuku etadhi kala tadhi pelwa ko iikulya noshowo omeya gagwana. Ohadhi gandja omayi ngoka haga landithwa oondjuhwa ngele dhakoko nadho ohadhi vulu oku dhipangwa po nenge dhilandithwe po omuntu eta mono oshimaliwa.

Oshasimana una wa kuna iimeno yoye yi kale ya pitithilane po omahala, shika otashi ku kwathele opo wu kale to ende moshikunino shoye wa manguluka ito lyata iimeno yoye. Una toyi tekele nenge to tala ngele oya kwata kuupuka nenge komikithi oha kala to ende wa manguluka.

Aantu shampa ya tameke oku pulula, mboka yena iimuna ohaya tameke oku litha. Iimuna mbyoka hayi lithwa ongaashi oongombe, iikombo nosho wo oondoongi. Oongombe ohadhi tselwa piituthi ngaashi yohango. Omanga iikombo ohayi dhipagwa unene piituthi yomatango omanene.

Oonkanga odho iikwamawawa mbyoka hati kala momokuti, ihe mongashingeyi opu na aantu yamwe mboka ye na oonkanga dhawo momagumbo. Ohadhi vala omayi, eta dhi tendula. Ohadhi vulu wo okugandja onyama uuna dha dhipagwa.

Moshikunino shiinamwenyo oha mu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana ngaashi uumenye, oombahe, oompo ,oongolo no sho wo iikwawo ilwe.

Opu na omikalo dhokutekela dha yoolokathana dhokuteleka miikunino, moka aantu haya longitha ominino dha taakanekwa kombanda yiimpungu. Ominino dhoka odhina uumbululu mboka hawu pitile omeya haga kala owala gu uka poshimeno. Omukalo nguka ihagu hepeke omeya nando.

Shiyenga shanangombe shampa ye ga dhenge pevi, iitalamimeya ayihe okumufwata, oshoka omeya ohaga tameke taga kuunguluka, gu uka hoka haga talama. Aantu ohaya kala taya kunkililwa, opo ya taaguluke mpoka puna omataagulukilo.

Ngele taku popiwa iikwamawawa oombaka nadho inadhi patelwa kondje. Ohadhi vulu okumunwa shampa owala wedhi tula pehala lyayela, ngweye todhi pelepo iikulya oshowoo omeya gwagwana.

Miikunino ohamu longithwa omukalo gwominino, ndhoka hadhi kala dha taakanekwa kombanda yiimpungu, opo dhi tekele iimeno. Omukalo ngoka ihagu hepeke omeya, oshoka omeya ohaga ndotha owala gu ukilila poshimeno.

Yamwe ohaye ya ula kutya oonyule dhuupaka nenge elaka ndoka lyiindikwa. Aantu ohaya hupile miiyimati yo moshiheke noshowo miithitukuti.

Omvula shampa ya loko omwiidhi ohagu mene yo iihwa tayi tsapuka. Aanimuna oha tameke nduno okulitha noku shilikila iimuna yawo ngaashi oongombe oshowo iikombo oshoka aanamapya oha tameke oku pulula.

Omasiku goshiwike ngaashi omaandaha nenge etitano, aantu ohaya fala iilandithomwa yawo komatala, opo ye ke yi landithe po. Ohaya landitha nduno ngashi ooshako dhiilya, dhiilyalyaka noshowo dhomapungu.

Oohi dhefundja ohadhi li uuhoho woondjuhwa. Aanafalama oya kotoka nduno opo ya ninge uutala moka hamu lala oondjuhwa kombanda yoondama woohi. Opo shi oondjuhwa tadhi pititha mo oonyata, otadhi gwile owala momeya dho oohi tadhi mono iikulya.

Iimeno mbyoka hayi kunwa miikunino ohayi kala ya topolwa moongundu dhi li mbali. Opu na mbyoka hayi kunwa mongalangala yomutenya, ano mepya po opu na mbyoka hayi kunwa ya ningilwa omuzile. Omo nduno hayi kala tayi sililwa mo oshimpwiyu momuzile moka sigo ethimbo lyawo lyokuteywa.

Aawambo oye na oonzimbogo moka haya hongo iiyuma yawo noshowo omatiti uuna omuyenda eya megumbo lyoshiwambo oha telekelwa ondjuhwa ndjoka hayi hukulilwa metiti.

Oludhi lwa nalutezi olo oludhi ndoka lwi ikalekelwa moNamibia, omuhoko nguka ogo gumwe gwomomihoko dhoka dhi li mbali dhomoNamibia dha kalekapo omuthigululwakalo , oha ya zala owala uupa ano uuteta ya isikila komeho noko nima.

Egumbo lyoshiwambo oho tala nkene lya dhikwa nenge lya tungwa po. Ohali dhikwa niiti etamu adhikawo oondunda ndhoka dha ningwa miiti. Oondunda ndhoka ohadhi kumbwa nomwiidhi mooha dhadho ohadhi dhikwa niiti etayi kambelwamo noonkambo.

Oku na omikalo dha yoolokathana dhokukwata oohi yamwe ohaya longitha uundjolo, omilavalava, iishongo noshowo oonete. Onete ohayi pumbwa okupwedhwa kaantu oyedji oshoka ohayi kala ondhigu okukookolola.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana miikunino mwa kwatelwa ominino omiluudhe ndhoka dhi na uumbululu. Omeya ohaga kala nduno taga piti puumbululu mpoka taga tutike evi. Yo iimeno tayi mono nduno omeya ga gwana.

Omuntu shampa amana oondjenda ihoolele kombanda yevi ihe ohafumvikwa. Mpoka afumvikwa ano kombanda yombila ye ohaputulwa edhidhiliko opo aantu yatseye kutya pehala lyontumba opuna oshitutumbo nenge ombila. Ohakutulwa nduno emanya ndyoka hali kala lyashangwa edhina lyanakusa, esiku ahulitha oondjenda nemsiku wo avalwa.

Uuna aantu yahala okumuna oohi ihe kayena ehala lya gwana ano kayena omithima ohaya ningi uundama wawo momukalo ngoka omipu ano haya dhengele owala iiti. Meni lyiiti muka ohamutulwa nduno okathayila okaluudhe kakena oombululu .ohamu tekelwa nduno omeya opo ihe tamutulwa oohi.

Oondjuhwa ohadhi munwa molwaashoka ohadhi vala omayi. Ndhoka hadhi munwa nadho molwa omayi ohadhi pumbwa iikulya yowina. Shika oshili hashi dhi etitha dhi vale omayi ogendji. Ohadhi pumbwa wo okupewa omeya ga gwana.

Shiyenga sha Nangombe shampa ye ga dhenge pevi iitalamimeya ohayi udha . omeya ohaga tameke taga kunguluka gu uka komilonga noshowo komadhiya. Omeya ohaga etelele woo oohi ndhoka hadhi ithanwa kutya oohi dhefundja. aantu ohaya kutha omikalo dha yoolokathana mwakwatelwa omilavaalava opo ya kwate oohi.

Oshikuku osho ehala lyoka ohaku edhililwa oondjuhwa. Oshikuku osha pumbwa shikale shayela sho shina uupitilo wombepo wagwana opo oondjuhwa uuna dhiliko kaadhi kwatwe komikithi dhi ili nodhi ili

Omvula shampaa yaloko yadhiginina, omeya aga kunguluka guuka kiitalami meya, moshilando pangelo noshowo moodolopa odhi ndji , unene tuu mokahandja noshiwalongo. aantu ohakala takuma gidhwa opo yakale yakotoka uuna taa taguluka omeya. noha kalawo taa kumagidhwa opo yakale yakotekela momilamba noshowo mpoka pena omilonga.

Kakele komambakumbaku ngoka haga longithwa okupulula, oku na omambakumbaku ngono ga longwa onomenawina gokukuna. Uuna embakumbaku lya mana okupulula, ohamu endwa nduno naandyoka lya nuninwa oku kuna tali tula ombuto mevi lyo tali file lyolyene.

Onduli oyo oshinamwanyo oshiwaanawa oku tala. Ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo ngaashi mEtosha nenge koshikunino shaNagrut. Onduli ohayi nana aapashiyoni oshowo aataleli po okuza komahala ga yoolokathana, omolwa eshito lyayo.

Muunafalama uuna aantu taa kunu iimeno yawo ohaa tula po omadhidhiliko mpoka ya kuna ya sha nga po edhina lyashoka sha kunwa nesiku woo sha kunwa shikanohashi gandja uuyelele opo wu mone kutya oonkenya otadhi piti ngaa nenge odha sila mo uuna wa mono omasiku ga ninga ogendji dho inaadhi pita mo.

Aantu oye hole oku kakuutumba kooha dhefuta opo yakale taadhengwa koka mbepo okatalala, ohaya kala wo yatala omakuthikuthi sho ta ga wilauka mefuta. Aawambo wo oyiitaala kutya, uuna omuntu ena uupyakadhi e ta iyogo omeya gomefuta uupyakadhi mboka oko he wu thigi ho ka.

Oyendji mboka yena iikunino yomatama, oya tseya nkene yena oku ga sila oshimpwiyu. Ohaye ga tete iitayi mbyoka ya endjelela yopevi nenge pekota yo taye ga yaleke nduno kombanda yo ndhalate. Elalakano, iiyimati kayi kale yatsa pevi.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti mbyoka ngaashingeyi ye edhililwa moshikunino shinamwenyo. Elalakano oku gamena aantu kaya ningilwe omuyonena kudho. Noshowo oku dhi gamena kaadhi dhipagwe kaantu.

Okumuna noohi itashiti owala okutula oohi medhiya nenge mokandama ihe ohadhi pumbwa oku silwa oshimpwiyu. Ohaya kala nduno ta yedhi tonatele yo taye dhipe iikulya ya gwana opo dhi koke tadhi endelele

Aantu mongashingeyi oye na iikuku yoondjuhwa. Kiikuku ohaya edhilile ko oondjuhwa dhawo, e ta ya kala taye dhi sile oshimpwiyu. Ohaya kombo ko koshikuku hoka opo ku kale kwa yela, yo taya tulile ko wo oondjuhwa dhawo iikulya nosho wo omeya ga gwana. Uuna dha koko, ohaye dhi dhipaga e taya landitha onyama yadho, nenge dhi ya valele omayi e taye ga landitha po wo.

Natango onkene ngaa kuna aantu taya tekele iikunino yawo taya longitha ominino, ohaya ende nduno taya kookolola omunino nguka yegu kwata, yo taya gandja omeya kiimeno. Sha simana uuna to lingitha omukalo nguno, okukala owala wa thiga po ompito, ano ondjila yo ku endwa uuna to tekele.

Eyoka osho oshikookayi, shoka hashi kala komitutu. Olya nika oshiponga, oshoka oli na uuzigo. Uuna lya li omuntu, ohe endelelwa po opo a shatwe, ta mangwa, opo a falwe koshipangelo.

Miikunino ohamu longithwa omikalo dhayoolokathana okutekela iimeno. Ohamu longithwa omukalo ngoka hagu hupitha omeya ano itagu hepeke omeya. Omukalo ngoka ogo ngoka haku longithwa ominino omiluudhe. Ndhoka hadhi kala dha taakanekwa miimpungu. Ominino ndhika odhina uumbululu uushona mpoka hapu pitile omeya guuka owala poshimeno.

Miikunino omuna omikalo dhayoolokathana dhoka hadhi longithwamo dhokutekela, omuna omukalo ngoka gominino dhili kombanda yiimpungu. Ominino ndhoka odhina uumbululu mpoka ha pukala tapi pitile omeya guuka poshimeno. Iha gu hepeke omeya nande omukalo nguka.

Iinamwenyo yomokuti oyasimana oshoka ohayi hili aatalelipo noshowo aapashiyoni okuza komahala nokiilongo yayoolokathana. Uuna taya talele po oshikunino shiinamwenyo ohaya futu iimaliwa mbyoka hayiyi moshiketha shepangelo. Iinamwenyo yomokuti omwakwatelwa nduno oonduli, oonkoshi niikwawo yilwe.

Ombwa oyo oshitekulwanamwenyo shoka hashi adhika konyala kehe megumbo, ohayi gamene aantu nosho wo omaliko. uuna ya mono oshiima she yi limbililika oha yi gwedha, momukalo moka oha yi lombwele mwene gwayo kutya opu na sha tashi inyenge.

Omuwambo ohedhi tanga tati oshinime shawakemba anuwa hadhi li omakagathi manga omukadhi takweka. Oonkoshi ohadhi kala tadhi adhika moshikunino shinamwenyo. Odha nika oshiponga noonkondo.

Miikunino omuna omikalo dha yoolokathana hadhi longithwa dhoku tekela mwakwatelwa ominino. Ominini ndhoka ohadhi kala dha taakanekwa miimpungu moka mwa kunwa dho ominino ndhoka odhina uumbululu mpoka hapu kala tapu pitile omeya.

Momasiku gomafudho gopashigwana noshow momahulilo shiwike aanegumbo ohaya vulu okuya pondje opo ya ka dhengwe kombepo. Ohaya kongo nduno omahala ngoka omawanawa pena omizile omiwanawa, oongala noshowo uungwena. Ohaya kala nduna taya otha onyama taya popi iindjendjenga yawo, taya kala nduno taya teleke iitetena.

Ombuga olyo ehala ndoka ihaa li mono omuloka gwa gwana. ohamu mene omwiidhi pethimbo omvula tayi loko. Omwiidhi nguka ohagu ganya shampa owala omvula ya shuna. Omiti oondhoka owala dhina omidhi dhaya muule, dho odhina omakota omanene moka hadhi pungula omeya.

Aantu ohaya munu oohi dha yoolokathana mwa kwatelwa omakende. Ohadhi kala tadhi tekulwa tadhi pewa nduno iikulya. Uuna dha koko nawa ohadhi shongolwamo nenge woo dhi yulwe mo opo dhika landithwe po.

Mboka haya munu oohi ohaye dhi sile oshipwiyu .Ohaya kala taye dhi tekula niikulya yagwana nelalakano dhikoke tadhi endelele opo ya wape okudhi landitha po yi mone iiyemo.

Uuna aantu yahala okwiiyuvitha nawa nenge oku dhengwa kombepo, ohaya talele po omahala gayoolokathana mwa kwatelwa ngoka geli kooha dhomulonga. Ohaku adhika uumbautu moka aantu haya londo mo opo ya tale nkene omilonga dha tya. Unene ohaye shi ningi ethimbo lyoshitokatango.

Aantu oye uundama wawo moka ya tula oohi dhawo dhokumuna ohaya tulamo nduno oohi dhefundja moka hayedhi tulilemo omeya yo taya kala nduno tayedhi pelemo iikulya

Oongombe odha simana oshoka ohadhi gandja onyama nosho woo omahini. Namibia okwa tseyika nawa miilongo yaAfrika moku landitha kwe onyama yongombe kiilongo yilwe.

Muunamapya omuna omikalo dhayoolokathana dhokutekela iimeno, ohamu longithwa omukalo ngoka olundji na unenene ngoka ihagu hepeke omeya omukalo nguka ominino ohadhi tayakanekwa kombanda yiimpungu nomeya gadho ohaga ndotha owala guka poshimeno.

Omahala ngoka ga nika omamanya noshowoo oondundu ohamu adhika iimeno ya yoolokathana mbyoka yi na omidhi omile dhaya muule, omakota omanene oshoka omo hayi pungula omeya nosho woo uufo uushona.

Omvula shampa ya loko, aanamapya ohaya tameke oku pululitha. Ohaya pululitha omambakumbaku, oshoka ohaga longo oshilwa oshinene muule wethimbo efupi. Nonando gena ondilo oku futwa, omuntu oha mono ngaa kutya shoka afuta osha longa.

Moondundu ohamu mene iimeno ya yoolokathana ngaashi omwiidhi nuuhwa uufupi. Iimeno mbika olundji ohayi mene pethimbo lyomvula tayi loko, omvula shapa ya mwena po ohayi tameke tayi ganya.

Oongolo, odho iinamwenyo yo mokuti. MoNamibia oya edhililwa moshikunino shiinamwenyo, elalakano okaa yiningilwe omiyonena kaantu . Oya edhililwa wo opo oshilongo shi ilikolele iimaliwa uuna aantu taya talelepo ehala ndjoka.

Ehala mpoka puna omamanya oshowoo oondundu, ohapu kala puna evi ekukutu. Shika ohashi dhigupaleke iimeno yimene yomaludhi giili nogili mokumena. Olundji ohapu adhika omiti ndhoka dhina omakota omanene noshowoo omidhi dhaya muule.

Mongaashingeyi aantu oye li taya munu oondjuhwa ndhoka hadhi kala dha patelwa muukuku. Ohadhi pewa iikulya noshowo omeya. Uunima mboka hawu tulwa iikulya nomeya owa ndulukwa lela pashinanena. Oondjuhwa ndhika odha patelwa muukololo moka hadhi kala mo tadhi li dho tadhi vala omayi. Nakulonga mo oha ende ta toola mo omayi.

Shiyenga shaNangombe shampa e ga dhenge pevi, aanamapya oha ya kongo Omambakumbaku opo ge ya pululile. Embakumbaku ewanawa oshoka oha li pulula oshilwa oshinene muule wEthimbo efupi.

Omvula shampa ya loko ya dhiginina, omeya ohaga tameke taga kunguluka, taga zi hoka kwa londa, gu uka hoka kwa siluka. Omeya ohaga etitha efundja, nomeya gefundja ohaga etelele oohi. Aantu ohaa kutha oonete dhawo dhokukwata oohi, opo ya ka konge omweelelo nenge ya mone oohi odhindji, ya wape okulanditha.

Kahenge osho oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shika ohashi adhika miikunino yiinamwenyo, oshoka osha gamenwa. Oshi na omunkati ngoka hashi longitha mokukwata iinima yi ili noyi ili.

Oonkwandambi odha simana noonkondo kudho iha ku zi owala onyama, ihe oha ku vulu wo okuza omahini. Omahini nago ohaga gandja omagadhi ngoka haga liwa.

Oongandu ohadhi adhika momeya gokomulonga. Ohadhi kala dho ontela okaantenya nolundji odhi hole okukala pehekevi uuna dha za mo momeya. Odha nika oshiponga noonkondo nolundji moNamibia ohamu lopotwa aantu taya kanitha oomwenyo dhawo ya ponokelwa koongandu.

Omvula shampa ya temuna mboka ye hole okulanditha ohaya yi ya ka landithe unene tuu ngele tashi ya pombuto. Ohaya landitha oombuto dha yoolokathana. Oombuto dhomakunde, dhiilya yomahangu, oontanga niikwawo oyindji.

Ombwa yomomeya oyo shinamwenyo shoka hashi adhika kefuta. Ohayi gandja onyama noshowo omagadhi. Onyama yombwa yomomeya, ohayi vulu okukutikwa ano tayi anekwa ya dhingulwa. Omagadhi ngoka haga ziko kuyo ohaga panga omikithi odhindji mwa kwatelwa iilalo yomomitse.

Mboka yena iikunino yiiyimati ohaya kala taya yolele ketayego ngele iimeno yawo nenge omiti dhawo dha tulako iiyimati oyindji. OmaBanana ohaga imi omahila ngoka haga kala gena nduno iiyimati yomaBanana. Ohaga landithwa nde omuntu ti ilikolele iiyemo.

Oshimeno showelwitchia osha tseyika nawa hashi koko nokuhupa mombuga moka ihamu mono omuloka gwa gwana. Oshi shiwike hashi vulu okukala nomwenyo uule woomvula dha pita peyovi.

Miikunino yiinamwenyo omuna iinamwenyo ya yoolokathana mwa kwatelwa oompanda. Ompanda oyo oshinamwenyo shoka shina omayego gena ondilo nolundji moNamibia aantu ohaya yi mondjedhililo oshoka ohaya kambadhala okudhi dhipaga yo taya kutha ko omayego kaa puna epitikilo.

Miikunino oha mulongithwa omikalo dhayooloka thanwa okutekela, mwakwatelwa dhoka dhominino ha dhiyalekwa kombanda yoofoola, omukalo ngoka omuwanawa oshoka ihagu hepeke omeya

Oshigandhi ohashi tungwa moombala taku longithwa omihuya dhomisati. Ohashi tungwa kaasamane oshoka osha simana megumbo lyoShiwambo. Omo hamu pungulwa iilya, omakunde noshowo oontanga.

Nale aantu oya li haya longitha omamwitho, opo ya mwe nokuteta omwiidhi, ihe mopaife okwa longwa omatemo ngoka haga nanwa kembakumbaku ngoka haga longithwa okuteta omwiidhi. Ohaga vulu wo okulongithwa uuna ongwena ya pumbwa okukululwa.

Mokati koondundu omu na wo uupopolonga, mpoka hapu tondoka omeya nopeempito dhimwe oha pu kala omeya ga talama, aatalelipo oye hole nduno oku thaneka pomahala mpoka oshoka oha pu kala pu na uushitwe ta wu monika nawa.

Oku kwata oohi kakushi oshinima oshidhigu, ihe ohashi lolodha, sho ohashi pumbwa aantu yena oonkondo, unene tuu ngele otaku longithwa onete, oshoka ohayi pumbwa oku kookololwa momeya tayi kuthwa kombinga yimwe, yu ukithwa kombinga onkwawo.

Shampa omeya ga tameke taga pwine mo muundama ooyene yawo ohaya mono kutya oohi dhawo odha koka nodha thikana oku tewa mo. Ohaya kutha nduno kehe shoka taya vulu, opo ya kwate mo oohi nolundji ohaya longitha uunete uuhupi, opo ya kwate mo oohi dhawo.

Oongombe ohadhi tselwa piituthi ngaashi yomanyanyu ngaashi poohango, pomatseyathano gomazimo noshotuu . MOndonga omukadhona ngele ota hokanwa, nena omulumentu ngoka te mu hokana oha pumbwa okumugonda ongombe.

Oondjuhwa ohadhi gandja omayi, ndhoka oontookele odha tseyika nawa molwa oku vala kwadho komayi ogendji nolundji aantu oyena iikuku yoondjuhwa ndhoka oontookele. Ohadhi pumbwa owala oku pewa iikulya yagwana, ehala lya andjuka nawa nosho uuyelele wa gwana, opo dhi kale tadhi li ethimbo kehe.

Oto vulu oku ilikolela iiyemo uuna toningi oshikuku shoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tulwa koshikuku shoka hashi pumbwa owala oku kala hashi silwa oshimpwiyu taku kombwa nawa dho oondjuhwa tadhi pewa iikulya oshowo omeya ga gwana. Ohadhi gandja nduno onyama, omalweenya noshowo omayi.

Ondjambameya ohayi kala momeya gokomulonga. MoNamibia ohayi adhika momulonga gwaKavango nosho wo dhoka dhokoKatima. Iinamwenyo mbika oomwenyo dhawo odhili moshiponga molwa oongandu dhoka dhili momeya gokomulonga.

Kooha dhimilonga okuna omahala go mayinyanyudho, hoka aantu haya vulu okuya yaka lye uulalelo. Ohaya kuutumba nduno puupundi wa longekidhwa nawa, yo taya kala taya tala sho etango tali kapa oyana. Ohaya ithaneke woo omathano nohaga kala taga monika nawa.

Uuna oohi dhi li momeya ta dhi tekulwa ohadhi pumbwa oku silwa oshipwiyu, ohadhi pumbwa oku pewa iikulya mbyoka ha yi umbilwa momeya ,pethimbo lyo ku hawalekwa oohi ohadhi kala nduno dha ngundumana mpoka ta pu umbilwa iikulya.

Konooli yoshilongo Namibia oko hoka ha ku adhika aanamapya mboka haya kunu iilya yomahangu. Oku tameka muApilili sigo omuJunii ohaya kala ya ipyakidhila nokuteya mo iilya yawo momapya.

Omatama ohaga pumbwa esilo shimpwiwu lyiilile, ano inaa lifa lyiikwamboga niimeno iikwawo. Omolwashoka omatama ohaga pumbwa oku kokolwa iitayi yopevi osho woo okumangwa, iitayi opo yi Ike mombanda. Miikunino mbyoka iinene omuna nduno omashina ngono haga longithwa oku longa po iilonga ayihe mbyoka.

Omahala ngoka ga nika oondundu oge na evi ekukutu, shoka hashi ningile iimeno yomaludhi galwe oshidhigu oku mena. Oha mu kala mwa ziza nawa pethimbo lyomvula. Omu na woo omiti ndhoka dhina omindhi omile hadhi vulu okwaadha omeya ngoka ge li muule kohi yevi.

Oombaka wo nadho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi vala omayi, tayi utumanene, tayi tendula uumbakona. Oombaka odhi hole okukala momeya nolundji ohadhi mbwindi pamwe nuumbakona wadho.

Mombuga omo mehala moka ihaa mu mono omuloka gwa gwana. Ohamu kala owala mwa ziza omwiidhi ethimbo omvula tayi loko. Ohamu adhika omiti dha mena dha pitilathana po omahala.

Muushitwe omu na omahala ngoka ge na iihwa nomiti odhindji noshowo iigwanga yilwe. Pomahala mpoka ohapu kala pwa thita nohaga kala ga ninga eguya, yamwe ohayi ithana kutya omangande. Ohashi kala nduno oshidhigu aantu ye ende mo. Ohaya toto mo nduno okandjila kokolupadhi hoka nokuli haka endwa owala komuntu gumwe itaa vulu ya pingathane namukwawo.

Ethimbo lyokuyula oohi nokushongola shampa lyathikana. Aantu ohaya lombwelathana opo yakakwathelathane unene tuu ngele otaku longithwa oonete nenge omilavalava, oshoka onete ohayi pumbwa okweendwa nayo tayi pwedhwa momeya tayi kookololwa yo tayi kwata nduno oohi. Shika ohashi pula aantu oyendji opo ya kwathelathane mokukookolola nokunana onete.

Aantu ohaa munu oohi dhoka haatula muundombe noshowo momithima, ohaye dhi topola nduno yedhi tula meni lyoonete yedhi ningila ano omakondeka, ohaa kala nduno taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke tadhi endelele.

Mombuga ohamu adhika iimeno yiili no yiili, opuna kombinga yimwe ohaku adhika oondundu. Iimeno yomombuga kayishi nana omiti omile, uuhwa ashike uufupi mboka hawu kala wala wamena pethimbo omvula tayi loko.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo yomegumbo. Ohadhi silwa oshimpwiyu mokupewa iikulya nosho wo omeya ga gwana. Ohadhi kala wo koshikuku hoka haku kombwa. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga landithwa po.

Moshikunino shiinamwenyo oha mu adhika iinamwenyo oyindji ngashi oondjamba ohadhikala nduno tadhinu omeya gadho nokukala dha thikama mpoka .Oondjamba odhina omiikate noshowo ohadhi gandja oomapumba ngoka aantu haya longitha okwitsinina uuna yakwatwa keshikisha.

Aantu ohay munu noohi no malalakano ga yoolokathana. Oha yedhi tula muundama mboka ya ninga yo yene e taya kala ta yedhi pele mo iikulya. Shampa dha koko oha yedhi landitha po.

Aantu ngaashingeyi oyena uundama ,moka yatula oohi dhawo dhefundja, muundama moka omwa tulwa omeya noshoyo oohi, ohaa kala nduno taye dhi tekula noku dhipa iikulya nelalakano dhikoke, opo yawape oku kedhi landitha po.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti oya simana noonkondo. Kuyo ohaku zi omayego ngoka haga landithwa po, ndele oshilongo tashi mono oshimaliwa. Ohayi gandja wo epumba ndjoka hali longithwa ko mihoko odhindji, oku panga omikithi dha yoolokathana.

Shiyenga shaNamgombe shampa ye ga dhenge pevi, iitalamimeya ayihe okomufwata. Omwiidhi ohagu tameke okumena, momadhiya ohamu adhika omanenge osho wo omavo.

Mboka taya munu oohi ohaya si aluhe oshimpwiyu opo oohi dhawo dhikale dha pewa iikulya. Kombanda yuundombe wawo ohaya shigiko nokanete opo ya keelele oohi dhawo kaadhi yakulwemo koondhila ngaashi omakodhi nosho tuu.

Opu na iimeno mbyoka ihaa yi kunwa momutenya ano pondje pongalangala. Ohayi kunwa nduno meni lyokathaila nenge okanete okatookele, moka hayi kala tayi tekelwa yo tayi pewa wo uuhoho wa gwana, yo tayi tula ko nduno.

Mefuta omu na oombwa dhomomeya. Ohadhi liwa, sho ishewe kudho ohaku zi omagadhi, ngoka ge na oshilonga sha simana. Ohaga vulu okupanga iilalo yomomutse, nosho wo omakutsi, uuna omuntu ta ehama omakutsi.

Aantu ohaya ningi undama haya dhengele iiti, meni taya tulamo othayila ndjoka kaayina oombululu. Ohaya tulamo nduno omeya yo taya tulamo oohi. Oohi ndhoka oha ya kala ta yedhi pelemo iikulya, opo dhi koke.

Miikununo yiinanwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomukuti yayoolokathana ngaashi oondjamba . Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene shina omukati. Ondjamba ohayi gandja onyama noshowoo epumba ndyoka momuhoko gAawambo oshowoo gwAaherero lyasimanekwa molwaashoka ohali panga omikithi.

Omukulu gonale okwa tile:"Omulilo ogo gwa kwata oshilongo." Sho osho wu wete kutya pomahala ogendji ohapu temwa omulilo unene tuu pomahala gomayinyanyudho hoka aantu haya yi ya ka lye uulalelo, na po wo ohapu kala pwa temwa, ano pu na omulilo.

Miikunino iinene omuna omikalo dhayoolokathana dhoka hadhi longithwa mo okutekela iimeno, unene ohamu longithwa omikalo dhominino dhoka hadhi taakanekwa kombanda yiipungu, uuna konzo yomeya kwapatululwa ominino dhika odhina uumbululu moka hamu kala tamu pitile omeya.

Uuna aantu ye li mohole, ohaa kala noku uvithathana nawa, taa falathana komahala ga yoolokathana. Gamwe gopomahala mpoka, oha pu adhika uutaafula wa longekidhwa noolamba hadhi kala po dha tema, dha minikila mboka sho taa li omalalelo gawo. Ohaa kala nduno ya kuutumba mpoka taa popi oohapu dhawo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti shoka ngashi ngeyi shatulwa moshikunino shiinamwenyo opo yi gamenwe ko kukeelelwe kaayi kaningile aantu omiyonena. Kondjamba ihakuzi owala onyama ihe ohakuzi epumba ndyoka aantu hayitsinine nalyo unene tuu ngele yena omashikisha.

Aantu oyena iikuku yoondjuhwa opo ya mone omayi, onyama noshowo uuyuhwena. Oondjuhwa ohadhi kala dha tulwa koshikuku hoka hadhi kala tadhi pelwako iikulya noshowo omeya ga gwana.

Momahala gomatalelepo ngaashi miikunino yiinamwenyo ohamu kala mu na oompango dha mo. Aatalelipo nenge aapashiyoni ohaya lombwelwa oompango ndhika pamishangwa, to adha dhashangwa komakuma nenge komapulakata.

AaNamibia yamwe oye li konima yekumba, ano ye li mokakuma, sho ya ningile oompanda omuyonena. Oompanda odhi na omayego ngoka ge na ondilo. Oha yi iyakele nduno miikunino yiinamwenyo , e taa tete ko omayego ngoka, opo yeke ga landithe po.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi gandja onyama. Ngele tashiya poshilongo shetu sha Namibia osha tseyika nawa kiilongo iikwawo molwa koku landitha kwasho onyama. Koongombe ohaku zi woo omagadhi ngoka haga liwa.

Kapu na ngoka kee hole okutaagulukitha oshama. Oyendji oye hole oshimbombo shomahangu taye shi litha ondjuhwa yi li kohi yomagadhi goongongo yo taya elele wo nomekaka. Ohaya teleke nduno uutama nuunyanga. Konima yokulya ohaya ikulula noshikunwa shontumba.

Aantu mongashingeyi oyena uundama wawo woohi, moka ya tula mo oohi dhefundja. Mwakwatelwa wo omakende, oontangu no mambalantangu, oha ye dhi etha dhi koke sigo tadhi adha uunene wontumba.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shookuti ndjoka ye edhililwa moshikunino, oya nika oshiponga oshoka ohayi vulu okudhipaga aantu, okulyatagulapo omagumbo gawo nosho wo omapya gawo. Puyo oha pu zi onyama nosho wo epumba ndjoka aantu haye li itsinine nalyo uuna eshikisha.

Ehala ndyoka hali edhililwa oondjuhwa ohashi ithanwa oshikuku. Ohashi pumbwa oku opalekwa kehe ethimbo, opo oondjuhwa kadhi kwatwe kuulipi, koona nokomangupa.

Miikunino ohamu adhika iikwamboga yomaludhi gi ili nogi ili mwa kwatelwa omboga. Omboga ndjika ohayi koko yi na omafo ngoka haga kala taga itonyo e taga ningi ongonga ga ninga omitse.

Oongolo noshowo oonduli oyo iinamwenyo yomokuti mbyoka ye edhililwa moshikunino shiinamwenyo. Aatalelipo ohaya zi komahala ga yoolokathana taye ya oku tala iinamwenyo mbika. Momukalo ngoka oshilongo wo ohashi mono iimaliwa oshoka aatalelipo mbaka ohaya futu.

Uuna iilya yili mepya, aantu ohaya tala ngele oya kukuta ano ya adha okutewa. Ohaya tete ko omitse, etaye keyi yungulitha po. Konima oomuma dhiilya ohadhi pungulwa momashisha moka aantu haye yi kutha uuna ya hala okutsa ya mone uusila.

Omeya shampa ga tameke okupwinwa moondama dhoodhi, nena ohashi ulike kutya ethimbo lyokuyeya olya thika. Ooyene yomadhiya ohaya kutha nduno iikwatelwa ya yoolokathana, opo ya ka kwate mo oohi dhawo. Ohaye dhi fala komahala gomalandithilo, yo taya thigi po wo dhimwe opo ya mone iiyelelwa momagumbo.

Moshikunino shinamwenyo ohamu adhika iiyamakuti yayolokathana mwakwatelwa oosino, oondjamba, oompo noshowo uumenye. Iinamwenyo mbika iinambili lela nolundji ohayi monika tayi nu pamwe.

Miikunino ohamu longithwa omikalo dha yoolokathana dhokutekela. Momikalo moka omwa kwatelwa ngoka gominino hadhi taakanekwa kombanda yiimpungu. Ominino ndhoka odhi na uumbululu uushona mpoka ha pu piti omeya oku tutika evi unene tuu ndyoka li li poshimeno.

Miikunino ohamu longithwa omikalo dha yoolokathana dho kutekela iimeno. Olundji ohamu adhika omukalo ngoka gokulongitha omunino dhoka dhina uumbululu uushona hawu pitile omeya. Omeya ngoka ohaga ndotha owala guka poshimeno ano omukalo nguka ihagu hepeke omeya nando.

Aantu ngashingeyi oyena uundama woohi moka haya kala yedhi tula taya munu nadho. Ohaye dhi pelemo iikulya yo taye dhi sile woo oshimpwiyu. Ohadhi kala mo tadhi tonatelwa opo dhi koke dhi wape oku shongolwa mo noku yulwa mo dhika landithwe yo yi imonene oshimaliwa.

Aantu oyena iikuku yoondjuhwa nomalalakano gayoolokathana. Oondjuhwa ndhoka hadhi kala dhapatelwa muukololo hadhi pewelwa mo iikulya nomeya odha tulwa mo nomalalakano dhikale tadhi ntenteke omayi, yo aantu taya mono omayi gokulanditha.

Oondjuhwa ohadhi munwa opo dhitane ohapu pumbwa onkadhindjuhwa nekondombolo. Pehala mpoka hadhi lala ohapa ithanwa kutya okoshikuku. Ekondombolo ohali igi, etali pendutha nokugandja owili.

Omvula ngele yatameke okuloka aanamapya ohaya longekidha omapya gawo etaya kunu iilikolomwa yawo. Iilikolomwa ngele yakala tayi dhengwa komeya gomvula, ohayi koko nduno etayi zizi.

Koshikuku shoondjuhwa ohaku pumbwa oku opalekwa kehethimbo, ohaku tulwa wo iikulya nosho wo omeya. Okuna oolamba dhoka hadhi gandja uuyelele kehethimbo, shika ohashi gandja ompito opo oondjuhwa dhikale tadhi li omutenya nuusiku.

Opena iimeno yimwe ihayi pumbwa okudhengwa koonte dhetango meukililo. Iimeno mbika ohayi tulwa nokukunwa momuzile yaningilwa othayila nenge onete uunene tuu yolwaala olutokele ohayi kokele monete moka sigo tayi adha eteyo.

Aaleli oshowo aanambelewa ohaya talelepo mbono yena uundama womeya taya munu oohi. Ohaya ulikilwa nduno omikalo ndhoka aantu haya longitha, opo ya tekule oohi dhawo nohayedhi kwatamo yeyuulikile nkene dhakoka.

Ngaashi naanaa kuna omambakumbaku gokupilula okuna wo omambakumbaku ngoka galongwa onomenawina go kuhelela, iilya mbyoka tayi helelwa kembakumbaku ohayi pumbwa yikake yakunwa yili momukweyo opo embakumbaku omatemo galyo geendemo kaa geyi tetepo.

Oku na omikalo dha yoolokathana dhokugandja omeya kiimeno. Aanamapya nosho wo aanafaalama ohaya longitha omikalo dhominino, ndhoka hadhi taandelekwa kombanda yiimpungu. Uuna konzo yomeya kwa patululwa, ohadhi kala nduno tadhi ndotha omeya ga uka piimeno.

Kahenge, osho oshinamwenyo shomokuti. Ohashi adhika moshikunino shiinamwenyo, moNamibia. Oshinamwenyo shika ando inashi nika uuhwapindi unene, ihe ngele osha hindwa, ohashi vulu okwiipopila. Anuwa ihayi kanduka sha. Ohayi longitha nduno omukati gwayo, okufola iitayi kiihwa.

Onkadhindjuhwa ohayi vala omayi ohayi utumanene omayi gayo sigo ga tameke okutenduka konima ohayi sile uuyuhwena wayo oshimpwiyu ohayi kala tawu yi hadhele nokuyi siikila momawawa gayo opo kaayi uve uupye.

Okuna omahala gamwe gena oondundu nokomahala hoka ihaku mene iimeno ya yoolokathana no hayi kala yaziza nawa pethimbo lyomvula. Pethimbo omvula itayi loko nawa iimeno ohayi ganyapo.

Mongaashingeyi aantu otaya landitha ashihe shoka yena, opo yi imonene oshimaliwa. Ohaya landitha nduno iilya, iilyaalyaaka, omakunde, oofukwa, omakwa niikwawo yilwe.

Miikunino yiikwamboga ohamu kunwa iikwamboga ya yoolokathana, mwa kwatelwa omboga. Omboga ohayi pumbwa omeya, nosho wo uuhoho wa gwana nawa. Ohayi pumbwa wo okukala tayi konakonwa momafo gayo yi talike ngele oya kwatwa kuupuka.

Oonkwandambi odhina oshilonga unene mokukalamwenyo kwaantu. Ohadhi longithwa onga oonani kunana iipululo. Ohadhi gandja wo onyama nosho wo omahini. Miituthi ngaashi yoohango momuthigululwakalo gwAawambo ohamu tselwa oongombe, ye omukiintu ohapumbwa wo okugondwa ongombe.

Aantu ohaya muna noohi dha yoolokathana. Muundama woohi ohamu kala oohi ngaashi oohi dhefundja, oontangu noshowo omakende. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi pelwa mo iikulya opo dhi koke tadhi endelele.

Aantu oha longitha omunkalo nguundama opo yatekule oohi, ohakala taya dhisililemo nawa oshipwiyu , oha yedhitulilemo omeya ga ngwana nawa yo tayedhipelemo iikulya pethimbo tadhili oha kala tatala dhoka ita dhinyenge nawa shahala okutya inadhindjanga ano oha shiyulikile kutya odhakwatwa kuvu.